Nutrition na how peson dey chop correct food wey go make im body strong, healthy an fit do beta work. E mean sey wetin we chop na wetin wey go determine how awa body go take function well. If peson no dey chop correct food, nam body go weak, e fit fall sick anyhow, an e no get power do beta tin for life. Correction nutrition dey important becos na from food we dey get energy, vitamins, an minerals, an all the correct nutrition wey our bodi need to grow well, fight sickness, an repair any wahala for body. If pikin dey grow, na good food go make am tall, strong, an get beta brain to sabi book well-well. If peson chop correct food, nam body go strong, e no go dey sick every time. Food like rice, beans, yam, fish, meat, vegetable, fruit, an milk dey important for beta nutrition. Every food get am own work for body. For example, food like beans an meat dey build body. Food like yam an rice dey give energy. Vegetables an fruit dey help bodi fight sickness becos dem get plenty vitamins an minerals inside. If peson dey chop only one kain food wey dey chop junk food wey no get correct nutrition, e fit get big problem for body. Wahala like kwashiorkor, anaemia, diabetes an even hyper ten sion fit come. Some pipu dey think sey na as far as dem belle full dem don chop well, but no be so. Wetin peson dey chop suppose balance well well. You go get small-small different-different group to make sure sey body dey collect everything wey e need. Nutrition no concern only children oh. Pregnant women need correct food so dat the pikin wey dey inside belle go strong. Man wey dey work hard need good food to get power. Even old pipu, na good nutrition make dia bone bone an body still strong. For Nigeria today, many pipu dey suffer from bad nutrition becos dem no sabi wetin correct food be, or dem no get money to buy correct food. But even with small money, peson fit plan peson fit still plan food well chop local food like okra, ugu, groundnut an fish wey go help body strong. As body na your motor, food na the few.. If you put beta fwel, your motor go move well. If you put bad fwel, you go knock. Na so body be. Correct nutrition na the key to beta life.

Nutrition for healthy life mean sey peson go chop correct food wey get all the beta tins wey go wey body need to work well. No be juz to full belle, na to make sure sey wetin you dey chop dey help your body strong, give you energy, an keep you from sickness. For beta nutrition, you need chop food wey get different tins like carbohydrate, protein, fat, vitamins an minerals. Carbohydrate dey give body energy. Dem dey for food like rice, yam, cassava, an bread. Protein na the one wey dey build muscles an repair body. You fit get am from bean beans, fish, meat, egg, an millk. Fat too dey important but you suppose chop am small-small. Beta fat dey for groundnut, palm oil, avocado an fish. Vitamins an minerals na the small-small tins wey dey protect body from sickness. Dem dey for plenty fruit and vegetables like orange, carrot, ugu, bitterleaf, watermelon, and banana. If you wan dey healthy, try chop fruit an vegetables everyday. Water sef na big part of beta nutrition. Your body need water to digest food, carry nutrition go different part of body an throw away waste comot. Try drink water well well everyday. No wait make you fits first thirsty. Make pason try do balance wetin e dey chop. No be everyday rice an stew. Sometimes, put small beans, vegetables, or even swallow like eba, fufu, or amala with correct soup like okro, egusi or hogbonoh. Anoda tin be sey make peson reduce how e dey chop too much sugar, salt, an oil. Dem fit cause wahala for body like diabetes, high blood pressure, an heart problem. Instead make you dey drink softdrink everyday, drink water or take natoral fruit juice. Instead of frying everyday, sometimes, boil or roast am. Small pikin, big peson, old mama an papa, every body need beta nutrition. If pikin chop well, you go grow well an no go fall sick anyhow. If olh peson dey chop beta food, ein body go strong an you go fit fit fight sickness. no be sey exercise join the matter. As you dey chop correct food, dey move body too. Even if na small small waka, dance oh play ball, you go help your body dey sharp. Beta nutrition na beta life. You if you wan dey live long an happy, make sure sey your food na your medicine.

Nutrition tips for pregnancy. Wen woman get belle, the food wey she chop dey very important. E go help the pikin wey dey her belle grow well, an e no go make mama body strong. Make we yarn some beta nutrition tips for women wey dey effect e pikin. First, make woman dey chop correct food wey get plenty nutrient. She need plenty vegetables, fruits, beans, egg, fish, meat an milk. All dis food give her body the energy an strength wey she need. No be to dey no be to dey chop junk food wey no get beta tins inside. Another wan be sey make she dey drink plenty water. Water dey help clean body an make belle dey soft. If woman no dey drink enough water, e fit cause wahala for belle an an body. Iron na another important nutrient wey woman need wen she get belle. Iron dey help reproduce blood wey the pikin an mama need. If iron no dey enough, woman fit dey weak or even faint. Food like ugu, meat, fish, an beans get plenti Iron. Folic acid na another beta nutrient. E dey help prevent problem for pikin brain, an back. Doctor fit even give woman folic acid medicine make she dey take everyday. Calcium sef dey important. E dey help ban an teeth strong — both mama an pikin. Milk, cheese, yoghurt, an vegetables like ugu and spinach get plenty calcium. Make woman avoid alcohol and cigarette. All dis bad tins fit cause big wahala for the pikin for belle. Even coffee wey get plenty coffin, make she reduce am well-well. E go e good make woman chop small-small but many times for wan day. No be to be dey chop too plenty at wance. Small-small food many times dey help her body digest food well an stop wahala like vomiting or heartburn. Plenty rest sef dey important. As body dey carry anoda life, women need sleep well an relax. Stress no good for her an the pikin. If woman dey vomit too much or she no fit chop at all, make she quick waka go see doctor. No dey wait till wahala big. Finally, make we dey go an ten atal clinic regular. Doctor go check her an pikin, give her correct advice an medicine wey go help her. If woman fit follow all dis beta advice, she go enjoy her pregnancy an born beta healthy pikin.

Phlebotomy na work wey pason dey learn how to draw blood from pipu body for hospital or clinic. Dis blood fit dey needed for test, donation or treatment. To sabi dis work well, you go need go training wey go teach you everything wey concern am. For Nigeria, if you wan lan dis method, you fit enter medical school or you go some health training centre wey dey offer the course. Dem go first teach you teach you book work, tins like how blood dey flow for body, how to find vein, how to know the correct place for put needle, to put needle, an how to make sure sey everywhere dey clean so infection no go catch anybody. Training dey important becos if you no sabi do am well, you fit injure your pason or cause wahala like infection or wrong blood collection. Dem go teach you the tools wey Phlebotomist dey use like needle, syringe, tonic an test tubes. You go also learn how to calm pipu wey dey fear needle. As you dey train, you go practice with dummy hands, feets, before first before dem allow you touch real human being. Later you go follow real patient under supervision of oga wey sabi the work well. You go learn how to identify vein even for pipu wey get small vein or pipu wey dey difficult to draw blood from. Another important tin wey dem go teach you na how to label blood sample correct so dat e no go miss or cause mistake for lab. You go learn. You go learn safely rules too like how throw away use needles an how to protect yoursef an patient from disease. Training fit last from few weeks to some months depending on where you dey lan. After the training, some pipu go require make you do small exams or practical test to prove sey you sabi the work. If you pass, dem fit give you certificate wey go help you find work for hospital, clinic or laboratory. Dis work dey important for health care because blood test na one of the ways wey doctor dey take know wetin dey wrong with pason. Without correct blood collection, doctor fit no fit diagnose sickness well. Na why pipu wey dey collect blood need correct training an steady hand. If you sabi dis, e fit open the door for you for medical field. From there, you fit even further your education to become nurse, lab scientist or other health professionals.

Twenty seventeen, Nigerian government join hand with health pipu an big world pipu like WHO and UNICEF do one big wahala against polio. Dem call am Polio Immunisation Campaign. Dis wahala na becos de wan make sure sey dis polio sickness comot for ground patapata. Polio na bad sickness wey fit make pikin leg, or hand bend or even no fit waka again. E dey affect small pikin pass anybody. Before twenty seventeen, Nigeria don dey suffer well-well becos of polio. Many pikin no fit waka. Some even die. Na na ein make dem decide sey dem go fight am with all dem power. For twenty seventeen, dem plan sey dem go waka from house to house, from school to school, from market to market dey give small pikin dem free medicine wey go protect body against against polio. Dis medicine na small drug wey dem dey put for pikin mouth. E no dey pain, e no dey bitter, or juz small but e get power Dem carry volunteer pipu, nurse an community health worker, training dem well-well. Train dem well-well how to give medicine an how to talk to mama an papa make dem bring pikin come come collect am. Dem still carry megaphone, motor wey dey make noise an even go church and mosque dey tell pipu about am. Some area wey wahala dey like Boko Haram place, dem still still try enter with soldier an security pipu follow body becos dem no wan make any pikin miss am. Dem sabi sey if one pikin get polio, e fit spread give others. So, dem serious no be small. Government con join traditional ruler, church leader, mosque pipu, or even market women leader make dem help fit tell pipu make dem no fear sey the medicine dey safe, an e go help pikin future. By the end of twenty seventeen, dem don reach million million millions of pikin. Many state con happy sey dem no see new polio case again. Dis wahala wey dem dey do for twenty seventeen na one big step wey make Nigeria almost fit get certificate sey polio don comot for we country. Even till today, pipu dey remember how twenty seventeen campaign strong well an how e show sey wen everybody join hand, wahala like polio fit waka comot for Naija life forever.

For awa hospital dem for awa hospital dem to stop sickness wey dey spread from awa pason to another na serious matter we gaz take serious, If we no careful, sickness fit waka from one patient enter another. Even after even affect nurse, doctor an visitors wey juz con see dia pipu. To prevent infection, we gaz to follow beta hygiene an correct way of doing tins. First, hand washing na very important. Everybody wey enter hospital whether na worker or visitor must dey wash hand well-well with soap an water or use hand sanitizer. If hand clean, many germs no go chance waka from one body to another. Secondly, hospital suppose dey always clean cloth, bed, chair an all the equipment wey dem dey use for patient must disinfect every time. A place dirt sickness go easy spread na why cleaners pipu for hospital must dey work steady make everything dey shine. Another important tin na sey nurse an doctor must always wear correct cloth like gloves, mask, an overall anytime dem dey at ten d to patient. If dem no protect themselves, dem fit carry sickness go house or give another pason by mistake. Hospital management sef get big roles. Dem suppose train all dia workers how to prevent infection. Dem go teach dem wetin do to wetin do how to use protective cloth an how to handle patient without spreading disease. Patient an dia pipu too gaz learn how to behave for hospital make dem no dey touch everything anyhow. If dem dey cough or sneeze, make dem cover mouth an nose with tissue or elbow. If dem sick well-well, dem suppose stay for one corner no dey waka up an down to stop the sickness from spreading, Waste mata like used bandage, injection, needle, an other dirty tins must dey pack an throw away well-well. E no good make dem juz dump an anywhere. Hospital suppose get correct place to burn or bury am. Lastly, anybody for hospital must join hand work together. No be only doctor an nurse matter. Cleaners, security, even pipu wey dey sell food around hospitals must dey careful. If we fit follow all dis steps, we go fit stop infection for hospital an everybody go dey safe

To dey go dental checkup regular no be waste of time at all. To dey go dental checkup regular no be waste time at all. E dey very imfortant make peson dey carry am teeth go meet dentist. Make dem check am once once, no be until teet begin pain you or dem begin fall before you waka go hospital. If you dey go checkup steady e fit save you from bigger wahala e fit cost you plenty money an serious pain later. Wen you dey go dental checkup, dentist go first look into your into your teeth well. Dem go check if any wahala dey like hole for teeth wey dem dey call cavity, gum problem or any sign of infection. Dem fit also clean your teeth well with special tool wey go remove all dos dirty an gum wey toothbrush no dey reach clean. Dis kain cleaning go help stop mouth odour an make your teeth dey shine well. Plenty sickness fit start for mouth before e enter body. Na why regular checkup dey important. Dentist fit notice small small sickness early an treat am before e go be turn big problem. For example, if dem see small sign of gum infection, dem fit treat am sharp sharp before e go spoil your teet or make your gum bleed every time you brush. Anoda good tin be sey the dentist fit give you beta advice on how to brush an flush your teet well. Dem fit you the correct way to take clean your mouth —which kain toothbrush an paste you suppose dey use, an how you go dey take care of your teet everyday. If you dey chop plenty sweet tins or dey smoke, na extra swreason why you suppose dey go dental checkup regularly. Sweet tins dey cause teet problem fast fast an smoke for damage your gum an teet badly. Some pipu dey fear sey dentist checkup go pain or e go cause too much, but na lie. Most times, if you dey go checkup regularly, you no go even need serious treatment wey dey pain or cost money. Na wen peson no go checkup at all na im wahala go big pass. So make you no wait make teeth pain you before you find dentist. Even if your teeth dey shine an you no go get pain, still dey go dentist checkup at least two times for one year. You go help you check, keep beta smile, an avoid big wahala for phuture. Teet wey clean an strong na sign of beta health. No neglect am.

For the world wey we dey today, plenty disease wey dey kill pason, pipu na, wey dey kill pipu na mosquitoes an other small-small insect dey carry am waka. Wetin dem dey call vector na any small animal wey fit carry disease from one peson to another. Na why pipu dey use chemical wey de dey um call insecticides to kill dem vector so dem no go fit spread disease again. But the wahala dey. As dem dey use the same insecticides all the time, the mosquito an the other insect don dey wise. Dem don dey lan how to survive even wen dem spray dem with insecticide. Dis one na wetin dem dey call resistance. Mosquito go dey live alive, go dey alive even after you don spray am well-well. E go juz dey fly dey laugh you. Na where resistance one oh one enter. Resistance one oh one na way to teach pipu how mosquito an other vector dey turn strong against insecticide. An wetin pason fit do to stop am? No be to dey spread anyhow. You gaz sabi the correct method to use insecticide so the mosquito no go wise quick. Dem dey teach sey make pipu dey rotate different types of insecticide. No be only one type you dey go dey use. Today, use one; tomorrow, use another one. Dem dey call am rotation. You go confuse the mosquito body so e no fit go adapt. Another method be sey make we use correct amount of insecticide. If you dey use small-small, or use dey spray well, mosquito go fit survive power. Another important tin be sey make pipu dey monitor the mosquito dem. Dem go dey check whether the insect still dey die after spray or or e don dey resist. If e don dey resist, dem go change method quick-quick before e spread everywhere. For the place like Nigeria wey malaria an other diseases dey plenty, resistance one oh one sabi important well. If mosquito resist your insecticides finish, malaria go plenty pass wetin fit handle. Na why dem dey beg pipu to learn how to manage insecticide properly. Dis matter no be only government work oh, everybody for community get join body, spray well, use am correct chemical, rotate insecticide an report wen you notice sey mosquito no dey die again after spray. Na so we go fit win the fight against malaria an other diseases wey mosquito dey spread. As you hear about resistance one oh one, no dul yoursef. Na for your own good. Learn am, teach other, an make we protect our life an health together.

If peson burn, e dey important make you sabi wetin you go do quick-quick to help am bepore beta help go come. Make we talk how you pit handle burns wahala. pirst, make sure sey sey the place wey the tin happen dey sef. If pire still dey burn, pind way to quench am, comot the peson prom the fire sharp-sharp. No put your own life for danger. Ip your cloth catch fire, fall for ground, roll your body make the pire off. After you don comot the peson from danger, cool the burns area sharp-sharp. Use plenty cold water pour for the place. If na tap dey, put the burn under running cold water for like twenty minutes. Na use no use ice or cold ice-block becos e fit spoil the skin more. If water no dey, find anything cool wey clean to put for the burn. Remove anything wey pit remove anything wey fit tight for the peson body near the burn area like rings, chain, or cloth before the place go swell. But no try put cloth pull cloth wey don stick for the burn skin wey you fit spoil the skin more. Cover the burn with clean cloth wey soft or bandage if you get. No use dirty cloth or rub anything like butter, oil, toothpaste or powder for the burn. You go make am worse. If if the burn bad well-well like like if skin peel, or di peson dey shout sey the pain too much, or if na pikin or old peson dey burn, carry the peson go hospital sharp-sharp. Big Burn wey cover big part of body, burn for pace, chest, hand, legs or private part need doctor quick If dey peson dey shock like sey dey conpuse e call or e pain, make am lie down, lift am leg small, an cover am with cloth make e no too much. No give am anything chop or drink unless doctor talk so. No forget sey burn fit look small for eye but fit bad for inside body. So, anything, or anytime you no surez wetin to do, abeg find way carry the peson go hospital. Quick action pis save peson lives. Stay calm, act fast and do the right tin.

Sleep hygiene na how peson dey arrange am life an environment so e fit dey sleep well. E dey very important becos if pason no dey sleep beta, e go affect am body, an brain an even how e take relate with pipul. Sleep dey help body rest, brain dey rest, an e dey boost peson health. If sleep no dey proper, wahala like headache, body pain, wahala to focus, an even sickness fit show pace. To practice beta sleep hygiene, first tin na to get regular sleep time. Make you dey sleep an waka the same time every day even for weekend. Dis one go rest, dis one go reset your body an make sleep dey easier. Another tin be sey make you try limit nap for day time. If you sleep catch you, if sleep catch you for aftanoon, no sleep pass thirty minutes. If you sleep too much for day, e fit make you no sleep for night. Your environment sef matter. Your room suppose dey cool, dark, an quiet. If light too dey or noise full everywhere, sleep fit hard. Carry heavy curtains cover window or use ear plug if noise too much. Make you comot phone, TV, an computer from your bed from your bed area. The light wey dey from dos gadget dey confuse brain. E go make brain think sey na still day. Plus the kain information wey you go dey see fit still dey make your brain too active. An dat one na good for sleep. Before bed, try do calm tins like read book, take warm bath or do small prayer. No chop heavy food, drink alcohol or coffee near bedtime becos dos ones fit scatter your sleep. If hunger catch you small-small, snack like banana or small bread fit do. Exercise dey important too but no but no do heavy wahala exercise close to sleep time. Exercise for morning or aftanoon beta pass. E go make sure body e go make your body dey tired well an sleep go sweet. If sleep still hard after you don try all dis tin, no lie down dey toss for bed. Stand up small, do calm tins like read book for soft light until sleep catch you. Beta sleep hygiene na small-small habit wey dey add up. If you serious about am, your body an mind go dey beta. No use sleep joke becos na serious medicine for beta life.

Sleep hygiene na how you go take train your body an mind to sleep well. Dey important becos the way we sleep fit affect awa health, mood, an general wellbeing. So if you want to sleep beta, you need to follow some habit wey e go help you get quality sleep. First, make sure sey you get regular bed time. No go sleep anytime, anyhow. Your body go follow the same routine if you go sleep an wake up same time everyday even on weekend. Dis go help your body clock balance well an you go fall asleep easier. Another important tin be the environment wey you go sleep. Try make your room quiet, cool, an dark. If your room too hot, too noisy, or even or e too bright, e go hard for you to sleep well. You fit use curtains wey go block light or earplug if noise dey disturb you, an make sure sey your bed dey comfortable. No dey use phone or any screen before you sleep. E get one kain light wey phone an other screen dey give us wey fit confuse awa brain making it hard for us to sleep. So no check social media or watch TV at least one hour before you go sleep. Instead, try read book, meditate or lis ten to soft music. Exercise go help you sleep beta but no try exercise juz before bed. If you exercise too late, e fit make your body dey too active an you no go fit sleep well. Try to exercise the morning in the morning or aftanoon. What you eat also fit affect how you sleep. No drink drink like caffee or energy drink late in the night. Dem no go let you sleep. No also eat heavy or spicy food too close to bedtime becos e fit disturb your stomach an cause indigestion. Light snacks like banana or yoghurt fit help you sleep beta. Finally, you need to manage stress. If you dey worry or your mind dey too full for thought, e go hard for you to sleep. You fit try relax before you sleep with breathing exercise, meditation or yoga. If you follow dis habit, you go fit train your brain an body to sleep beta an dis one go help your health an how you go feel next day.

Social hygiene an sanitation na very important tin for every community especially for Nigeria. E mean how we go take care of our environment and our body to avoid sickness an diseases. Hygiene no dey only about wetin we go chop or how we go clean body. E also dey involve how we manage our waste, water we drink, and how we relate with each other. For example, pipu suppose dey wash dia hand well after going toilet before eating, an after touching many dirty place. If peson no dey wash hand well, e fit carry germs wey go cause disease like cholera, typhoid, or even diarrhea. Na why e important to always get soap an clean water around. Sanitation no be only about peson body, e also involve the whole community. We no dey keep environment clean, e go make disease spread easily. If pipu dey throw refuse anyhow, e fit block drainage, cause flood or even attract rats an mosquitoes wey go bring sickness. Pipu suppose dey use proper refuse bin, an government suppose sets up good waste management system to collect refuse from the street. Water wey we drink too suppose dey clean. If water no clean, e fit carry sickness like cholera or. So pipu suppose boil water, use filter, or get clean water system for house. Some pipu for rural areas no get good water source. So government and NGOs dey work to make sure sey dem provide clean water for all the areas. School, market, an public place suppose dey clean. Pipu fit get sickness if dem no clean place well, especially wen dey get many pipu for market. For example, e good make pipu wash dia hands an avoid selling food in dirty environment. As individual, we need to dey practise good hygiene. E no juz help our health, but e also dey protect others. If we all try to do keep our body an environment clean, we go fit avoid many sickness an life beta, an live beta life. Na everyone peson duty to make sure sey dem follow hygiene rule, an government go still get responsibility to create law an give proper facilities for pipu to maintain good hygiene an sanitation.

For Nigeria, front line workers dey place plenty wahala for dia work. Dem fit be health workers, policies, police, teachers or any peson wey dey deal with pipu for different sectors. The stress wey dem dey face fit make dem dey burnout or lose focus, but e dey possible to manage am well. How some. Here are some ways to manage stress for front line workers: Nomba one, rest well. E good make peson rest well especially after long house of work, long hours of work. Rest dey help body to recharge, an e fit reduce the level of stress. No matter how work busy, make you sey you dey sleep well. Make sure sey you dey sleep well an relax well. Nomba two, take break. Sometimes, front line workers dey carry heavy load of work without taking break. Na serious mistake. If you fit take short breath breaks to clear your head, e no mean sey you no serious about your work, but e go help you to return to work with fresh mind. Nomba three, talk to peson. No keep everything for inside. Find peson wey you trust like colleague or family member to talk dem. Sometimes, talking about your challenges fit help reduce the load. E also good to get support from others. Nomba four, learn relaxation technique. Breathing exercise or meditation fit help you calm down wen stress too much. If you get time, try to practice breathe, deep breathing or focus on one tin wey go give you peace of mind. Nomba five, exercise regularly. Physical activities dey help body to release ten sion an boost mood. Even if na small walk after work, e fit help you clear your mind an reduce the physical affection of stress, the physical effect of stress. Nomba six, set realistic goal. No set goal wey go make you overwork yoursef. Take time to break down your own work into small achievement. You go help you feel more in control an less stress. Nomba seven, eat well. Wetin you chop fit affect how you go feel. Try eat healthy food to support your body for stress management. Avoid too much sugar or caffeine becos dem fit increase anxiety. Nomba eight, seek professional help. If stress don too much, no fear to ask professional help. Mental health expert fit help manage stress beta, an e no mean sey you no weak. Stress management for front line workers dey important to keep dia mental an physical health in tact. By taking break, rest well, talking to peson, an doing well exercise, you fit reduce stress an perform beta at work.

How pason fit take boost am mental health. There are five ways for dis life wey wahala full everywhere, e go make we sabi how dey protect awa mind well. Mental wellbeing na how your mind dey strong, happy an fresh. If you wan boost am, five correct ways dey wey you fit follow. Nomba one: Connect with pipu. No carry your life dey waka alone. Make you dey connect with your family, friends, neighbours an even work pipu. Dis way, dem share your wahala an your joy. Wen you get correct pipu around you, your mind go dey move stable, an your heart go sweet you. Na true sey pason no be tree. Nomba two: Be active. No juz sit down dey press phone or watch TV every time. Make you dey move all your body. Fit sey you go dey dance, jog, jog, waka small-small or even dey do small-small house work. Exercise dey help clear pason head an e dey make mind dey relax. Nomba three: Take notice. Make you dey observe wetin happened around you. Appreciate small-small tins wey dey happen for your life, like the way sun dey shine, how breeze dey blow, or how pikin dey laugh. Wen you dey mindful like dis, e go help you calm your mind an you go dey enjoy life more. Nomba four: Keep learning. No allow your brain dey dull, always find new tins to learn. Fit be sey you go learn how to cook new food, play new music or even how to repair small tins for house. Wen you dey learn new tins, your confidence go dey grow an your mind go dey sharper. Nomba five: Give others. Make you dey do good for pipu. No be only money matter, you fit give your time, advice, or even smile help peson wey need am or juz show small kindness. Wen you do give, you go feel happiness inside your heart an your own life go dey beta. If you fit practise dis five ways for your daily life, your mind go dey stronger an you go dey happier an you go fit handle wahala wen e come. Mental wellbeing na serious matter an e dey important like food an water. To take care of take care of your mind as you dey take care of your body.

Dis story na about wan big race wey happen during de time wey COVID 19 show face for de world. Na serious wahala dat time as de virus seperate anyhow. Pipu dey fear, everybody dey run up and down to find how dem go survive, na so de race start. For de race different pipu, countries and companies dey run. Some dey find cure, some dey find vaccines other just dey try survive. De virus na like one wicked spirit wey no dey show mercy; rich man, poor man all de young, everybody dey involve for de race. Doctors and nurses na dem first enter frontline. Dem dey wear maks, gloves and PPE dey fight day and night. Dey no fit rest because de sick pipu plenty. Scientist too begin dey work day and night, dey look microscope, dey mix chemical and pray sey make dem find cure sharp sharp. De race no be ordinary wan oo, na race of life and health. Some companies come dey promise sey dem go produce vaccine quick. Some pipu no believe, some dey fear sey de vaccine fit get wahala but hope still dey as countries dey join body dey share idea dey help each other. Big men for world come dey donate money, dey sponsor research because dem sabi sey if vaccines no quick come, de whole world fit scatter. Meanwhile common man dey hustle im way. Some dey wash hand every five minutes, some dey wear maks some dey lock house after. Market woman sef join race. Dem dey sell hand sanitizer and face maks anyhow, life hard dat period but pipu no give up. Small time vaccine come finally land, na celebration everywhere but some pipu still dey fear to take am. Government begin campaign dey beg pipu sey make dem take vaccines to save life. School wey close begin open small, church and moque come dey allow pipu enter wit mask. At de end of de race e clear sey no be who run pass na im win, na who hold up, show love and support others. COVID-19 teach pipu sey unity, patien and kindness better pass anything. Na so de great race end but de lesson wey e leave go dey pipus mind forever.

Long time ago for one part of China wey dem dey call Wuhan one new sickness waka comot, dem call am coronal virus or covid nineteen. Dis virus na one small germ wey pesin no fit see with naked eyes but e strong well well. E dey make pipu sick. E spread quick from one pesin to another. How e dey spread be sey if pesin wey get am cough, sneeze or even talk, the small small water wey comot from im mouth or nose fit land for another pesin body or pace. Sometimes sometimes too if pesin touch place wey get the virus and den touch am pirst mouth or eye, the sickness fit enter e body. At first pipu no really sabi wetin dey happen. Many think sey na ordinary cough or fever but as time dey go, plenty pipu begin fall sick. Some even die. Na dere government begin shout, make everybody take am serious. Doctors and nurses wey sabi the sickness begin find way to treat am and save pipu life. Dem talk sey pipu pipu dey wash hand well, well with soap and clean water. Make dem use sanitizer if water no dey. Make pipu dey wear mask, dey stay for house and no gather crowd any day anyhow. De call am lockdown. Schools, church, mosque, market everywhere begin close. Life change for everybody. Some pipu lose work, some no pit see their family, some may many dey fear sey de go catch the sickness. Na serious wahala. Scientist for for the for different countries begin work to find medicine wey go fight the virus. After many months, dem finally make vaccine dem begin pipu make dem take vaccine so, body go dey strong pass coronal virus if e enter body. Even the vaccine, dem still talk say make we sit make we dey careful. Wash hands, wear mask, no too near pipu and stay clean from place. Coronal virus every teach everybody sey health na important thing and sey we suppose care for one another. Small small, the world begin come back to normal but pipu still dey careful because the coronal never totally finish. The story of coronal virus na big lesson for the whole world. Sey we fit survive any wahala if we join hand together held upon another hand and lis ten to correct adivice.

Ebola na one dangerous sickness wey fit pass show pace for one village for Congo around nineteen seventy six. Dem name de sickness after one river wey dey dat area. Na am make dem call am Ebola. Dis disease na one kind virus wey dey make person body bleed anyhow and e fit kill person sharp sharp if dem no treat am quick. De sickness dey spread wen person touch blood, sweat, vomit or any water wey come out from person wey don sick. Even if person wey don die from um from Ebola, even if another person touch de body de sickness fit catch am. Na so e dangerous fit catch am, na so e dangerous reach. Ebola nak aprika many times but twenty twenty twenty fourteen, e come reach West Africa wey shock everybody. Na dat wahala start wen e enter Liberia, Sierra Leone and from there Nigeria come hear de matter. For Nigeria, de first case happen wen man one man from Liberia carry de sickness waka enter Lagos. De man don already dey sick but he no tell pipu. Na for airport dem first notice sey him no dey pine as e reach hospital doctor and nurses wey treat am no know say na Ebola im get. Some dem some of dem even catch de sickness from am. Na one brave doctor wey dey fight to stop from spread Doctor Stella Adadevoh help control de wahala. She no gree make de man comot hospital even wen pipu dey pressure am. Sadly she later die because she catch de sickness. Nigeria government quick act sharp sharp. Dem quarantine pipu wey don meet de sick man, dem train health workers and dem start serious awareness campaign, make pipu sabi de danger and how to protect themself. Dem tell pipu make dem dey wash hand well well, no dey touch dead body anyhow and report quick give anybody show symptoms like fever, bleeding or vomiting. Because Nigeria react fast and serious dem fit control Ebola before e spread wide. World Health Organisation even praise Nigeria sey dem handle de matter well but de lesson be sey show be sey Ebola show how one small careless move fit put whole country for danger. Till today people dey fear Ebola and health workers dem already health workers dem already now incase any other outbreak happen make everybody remember say clean hand, greater hygiene and quick medical care fit save life.

De ultimate guide to balance diet. For dis life if person wan dey healthy well well and suppose sabi wetin be balance diet. Balance diet na wen person chop food wey get all de correct nutrient wey body need take function well. No be to just dey chop anyhow, na to chop sensi sense dey inside. First make we yarn about de kind food dem, you need food wey get carbohydrate, protein, fat, vitamins, mineral and water. No be set you go chop only rice or only meat, na to balance for your plate. Carbohydrate na de food wey dey give body energy. Dem dey hold like rice, yam, garri, bread and corn but no chop too much make e no turn wahala for body. Protein na de food wey help build wey help body build muscles and repair de one wey don tear. You go find am for meat, fish, egg, beans and milk. Fat too dey important but na better fat you go find. No go dey chop one wey don dirty or fat wey no good. Better fat dey for groundnut, avocado and small small oil like olive oil. Dem go dey give body energy and help body strong. Vitamin. Vitamins and minerals na small small things wey body need wey dey mighty for body work. Dem dey inside fruit and vegetables like orange, carrots, ugwu leaf, bitter leaf, banana and cucumber. If you no dey chop vegetable and fruit your body fit dey weak and sickness fit hold you. Water na another important one. Body no fit work without water. You need to drink enough water everyday, no be only wen you dey thirsty. Another koko be sey make you dey chop food for correct portion. No over chop, no under chop and try dey chop at least three times everyday. Breakfast na very important no skip am, lunch and dinner follow too. Make you reduce food wey get too much sugar, salt and processed thing. All those soft drinks sweet sweet things and package food make you dey limit am, dem fit spoil body if you dey chop dem too much. Exercise join de matter too. Even if you dey chop correct try dey do small small exercise like waka, dance or play ball. E go help body balance well. For dis life better health na health. If you wan dey strong, happy and fine na to dey chop balance diet everyday.

Anti-biotic na medicine wey pipu dey use to treat sicknesses wey come from bacteria. E no dey work for sickness wey come from virus like cold or malaria. Anti-biotic dey help to kill or slow down the, slow down the growth of bacteria wey dey cause infection. De no dey affect any part of body apart from the area where the bacteria dey. For example, If pesin get infection for chest, like pneumonia or for hair, doctor go fit give am anti-bacteria to fight the bacteria wey dey cause am. E fit come in different form like tablet, syrup, injection or cream. Some anti-biotic na general ones wey go fit fight fight many types of bacteria. While some na special one wey go fit fight only one particular type of bacteria. How anti-biotics take work? De get different ways wey dem fight fit fight bacteria. Some anti-biotic go stop bacteria from growing by breaking how dem dey make new cell. Other go dey destroy the cell wall wey dey protect the bacteria. Once the bacteria no get things wey dem need to survive, de go die off. But e important sey pipu no suppose just take anti-biotic anyhow. We suppose always see doctor first because if you take antibiotics when you no need am, e fit make the bacteria learn how to survive the medicine. Dis one go make am hard for the anti-biotic work to to work next time. Dis na why some pipu dey complain say the antibiotic no no dey work again for dem. If pesin no finish the full dose of anti-biotic, the bacteria fit survive and become strong. And e go hard, e go harder to treat the infection. If you dey sick no just anti-bio no just buy antibiotic yourself. Always follow wetin doctor talk. If you feel better you be before you finish the medicine, no stop am because the infection fit come back. Anti-biotic dey very important for pipu wey get serious infection. um So, we need to use am well well. In Nigeria, anti-biotic dey very common but pipu still need to sabi how to use am dem properly because e fit cause problems. Like anti-biotic resistance wey make am different difficult to treat even small sickness. E fit cause problem like anti-biotic resistance wey make am difficult to treat even small sickness.

Migraine na one serious headache wey go fit make pesin suffer well well. E no be just normal headache. E dey brings many different symptoms. When migraine dey happen, e dey involve the brain, blood vessels and the chemical wey dey the inside body. For for inside the body, when migraine start, e dey affect the blood vessels for the brain. Normally, the blood vessels for the brain dey expand and contract to carry blood. But when migraine comes, des blood vessels go expand too much. As dem dey expand, e dey cause pain because the brain self no get enough space to stretch. Dis na one reason why migraine pain pit hard. Another thing wey dey happen during migraine na the release of chemical inside the brain. The brain go release certain chemicals like serotonin. Des chemical fit affect how the nerves inside the brain dey work. The nerves go become too sensitive. Meaning if, even small noise or light go fit cause wahala for the pesin wey get migraine. Dis na why pipu wey get migraine go dey sensitive light to light, sound, or even small smell. Also get something wey dem called aura wey go happen before e during the migraine attack. Aura go fit make pesin see strange light, patterns, or blurry vision. And e fit affect the way wey pesin balance. Not everybody wey get migraine go experience aura. But na common symptoms for some pipu. Sometimes, migraine dey last for hours or even days. E fit cause, vomiting, and make person no fit function well. Some pipu go need rest for quiet place with no light because noise or light fit make the pain worse. Pipu wey get migraine need make sure sey dems rest well, drink enough water, and try avoid triggers like stress, bad sleep, or certain foods. Dem go pit manage the migraine better if they follow dis device. If dem follow dis adivice. Important make e pesin no wetin dey trigger their own migraine so dem fit avoid am. Sometimes, the doctor go give medicine to help reduce the pain or stop the migraine from starting. So, na serious condition be migraine and e fit cause plenty discomfort. But when proper care and management pipu fit reduce how of ten, how serious the attack go dey be.

IUD na one of the family planning method wey woman fit use to prevent pregnancy. IUD full meaning na intrauterine device, na small device wey dem put inside woman womb. E help prevent pregnancy by stopping sperm from reaching the egg or by making the womb too hostile hostile for the fertilized egg to settle. um The IUD na long-term method, e fit stay for month or even between five to ten years, depending on the kind of IUD wey you use. Some use IUDs they have hormones inside them. Hormonal IUD when some no no get any hormone, non-hormonal IUD. The hormonal one dey release small amount of hormones wey help tigh ten ing the mu mucous for the cervix, making it hard for sperm to pass. The non-hormonal IUD on the other hand, no dey re on the other hand, no dey release any hormone, but e no dey cause the womb to create to create substance wey go kill or paralyze sperm. E easy to put IUD inside the womb, but na the doctor or nurse wey sabi the work go do am. The procedure no too painful, but some women feel small discomfort or cramps while de dey inside am. After de put am, e dey important make the woman go for check-up. Make sure sey the IUD no fit or cause any problem. IUD get plenty advantages. First, e no need make woman remember to take pill every day. E dey long-lasting, e dey long-lasting and e dey very effective in preventing pregnancy. Also, they no dey affect the way woman go menstruate. Although for some women, e fit make their period heavy or painful, while for others e fit make their period lighter or stop completely. One of the thing thing, one of the better things about IUD be sey, if you wan remove any time, easy to remove. Once dem, once dem remove am, your fertility go return back to normal almost immediately. So if you want born again, you go fit try. The IUD no go protect you from sexual transmitted infection, dat's STI. So if you dey have sex, you still need to use condom if you no want catch STI. But make sure say you meet with doctor or health worker to discuss IUD. And na the best option for you because some pipu fit get side effects like women.

Family planning na way pipu take manage how many pikin dem go born and wetin and when dem go born am. E will no mean sey pesin no go fit born pikin at all but e dey help make sure sey pesin sabi when e go born. um How many pikin e wan born and how e go take care of dem. Family planning fit involve different ways like using family planning method to prevent pregnancy. Spacing children or even making choice for normal children if dem don born enough. For Nigeria, family planning important because e help pipu balance their life, e help parents get time to provide for their pikin well, give dem good education and provide all the things dem dey need to grow well. When pipu sabi when to born Pikin, de fit take care of the pikin well. No go struggle with poverty and make sure sey dem no go born too many pikin wey dem no fit handle. Family planning also help pipu avoid unnecessary risk, unnecessary health risk. um Sometimes, some pipu woman some some woman go born too many Pikin or too close to each other and dis fit cause health problem for the woman or pikin. Family planning method like birth control fit help prevent too many pregnancy or pregnancy wey no ready for the woman, which fit reduce health problems. Even though the family planning get plenty benefits, some pipu still get wrong ideas about am. Some pipu think say e bad or against their religion but for many religion, family planning no be bad. As long as e involve anything wey no neutral or against their belief. Some Nigerians still dey shy to talk about family planning. But e dey important make pipu sabi sey e dey improve their life. for their own good and health. Nigerian government and some organizations dey try to educate pipu about family planning. De dey use health centre, community programs and social media to make pipu sabi all the different ways family planning fit work for dem. De also dey provide free or affordable family planning service for pipu wey need am especially for rural areas. For Nigeria to move forward, family planning na important tool to make sure sey pipu fit live healthy, successful life um and the country fit grow in balance way.

Prenatal care na the health care wey woman go receive for the time wey she dey pregnant. E dey very important because e go help ensure sey the mama and the pikin go dey ok. Plus e go dey reduce the risk of any wahala or sickness occure both of dem. For Nigeria, prenatal care dey involve many things, First when woman don confirm sey she dey pregnant e important make she go hospital go see doctor or midwifery. The doctor go run some tests to make sure sey the pregnancy dey ok, e go also give the woman some advice on how to take care of herself during pregnancy. Wetin the doctor go do na to check the woman blood pressure, her weight, the growth of the pikin e go also run blood test to know if the woman get any sickness like malaria, HIV or anaemia. If e get any problem, the doctor go fit treat am early. The doctor go advice the pregnant woman on how to eat well. So that she fit get the nutrient wey her body and pikin need. E go tell her make she take folic acid, pills to help prevent any bad defect. The woman go also dey advice to avoid certain food and things like alcohol or smoking because dem fit harm the pikin. Another important part of prenatal care na regular checkup. The woman go dey visit hospital at least four times during the nine month of pregnancy. During this visit, the doctor go check how the pregnancy dey progress, dem go also talk about any worry concern wey the woman fit get like crown spell or any other discomfort. Prenatal care no just concern the health of the mama e also concern the pikin. The doctor go check the pikin dey grow well. If e dey in the right position or if the heartbeat dey ok. Dem go do ultrasound scan to confirm the position or the size of the pikin. Finally, prenatal care go prepare the woman for the delivery, the doctor go talk about the kind of delivery wey go fit work well for the woman base on her health. E go also teach the woman want to expect when labor go start and how to prepare for the day of delivery.so prenatal care na something wey no fit take light, e dey important to make sure sey both the mama and the pikin go dey healthy during and after the pregnancy.

Ebola na one dangerous sickness wey fit kill person quick if dey no treat am sharp-sharp. The sickness na virus dey cause am and e firsttt, and e first show face for one small village for Congo around nineteen seventy six. Ebola dey spread when person touch blood, sweat, vomit, urine, poo or even cloth and bed wey person wey get ebola don use. Ebola no dey spread like cold wey dey pass through air, na only through direct contact with flu, if person get ebola and you no careful, you fit catch am if you touch am or anything wey get the virus for body even afta person don die from ebola the virus still dey inside the body. So if you don touch dead body wey get ebola without protection you fit catch am. Symptoms of ebola dey show between two or twenty one days after pason catch the virus. At first e go be like common sickness, fever go start, body go dey pain, headache go come throat go dey scratch. Person pit dey vomit dey stool and blood pit begin comot for body part like mouth, eye or nose. The sickness dey weak body well-well and dem an if dem no give correct treatment quick person fit die. To prevent ebola, make every body dey careful, no touch sick pipul or dead body without protection. Wash your hand steady with soap and water. if you dey take care of person wey get ebola, use hand gloves, mask and plenty protection. Avoid bush meat like bat and monkey because na from animal ebola dey enter human being. If you notice any body wey dey show symptoms ,make you report quickly to healths pipul, no hide am because hiding go only spread the sickness more. Isolation na important steps no hide am because hidden go only the sickness more. Isolation na important steps that means, make dem separate the person wey get ebola from other pipul so that virus no go spread. The good news be sey if dem catch ebola early and treat am well with correct care like drib, blood transfusion, and medicine to help body fight the virus, pipul fit survive. Some vaccine wey fit protect pipul from ebola don dey now too. Make we all shine eye follow health advise and protect our self and community, together we fit sto together, we fit stop ebola wahala.

To insert IV cannula na something wey require small skill and care. First thing be sey you go gather all your materials; you need IV cannula, tourniquet: dat rubber wey dey tie hand, spirit or alcohol, plaster and one small bandage. First you go wash your hand well well. After dat wear your gloves if you get, tie tourniquet for up de place wey you wan put cannula usually for hand. Dis rubber go help make vein pop out well so you go easy to see am. Make you use your finger find better vein wey full am strong. Clean de place wit spirit from inside go outside, make you no carry germ enter body. Allow place dry small, hold de cannula for your hand like sey you hold biro. Use your use your use your other hand take stretch skin small make de vein no waka. Den gently push de needle and plastic pipe inside de vein at small angle like fifteen degrees. As you dey push, dey look de cannula window. Once you see de blood enter de small window e mean sey you don enter vein. Sharp sharp push de plastic part de cannula enter small den remove de needle comot, press de vein small wit your finger above de cannula to stop from pouring. Remove de tourniquet wey you tie for hand, connect de cannula to drip or block am wit small cap if you try if you no ready to give drip yet. Use plaster take hold de cannula for de skin well wey make e no shift, you fit still wrap de place small wit bandage or extra?. Make sure sey you check whether blood dey flow enter drip if na drip you dey vex you dey fix. If you know you sey you enter vein no pause am, remove am sharp and try another place. And know after you don finish, arrange your dirty things inside dustbin wey dem don prepare for hospital, wash hand again make sure sey everything clean. Abeg always dey gentle wit patient body, if you you fit wound person or tear vein. Small small wit time you go dey perfect am.

How to do CPR step by step. CPR na wetin person go do wen another person don faint, no dey breathe well or im heart don stop to beat. E fit save life if you sabi do am quick quick na so you go take do am. Number one, check if de place safe. First thing make sure sey de place wey de person fall safe, no rush go if danger still dey, make sure sey nothing go harm you or de person. Number two, check de person. Tap de person for shoulder, shout am name if you sabi am say, "you dey ok", if im no answer or im no move, know say serious wahala dey. Number three, call for help. Shout make pipu around you help. If you get phone, call ambulance or emergency number sharp sharp. If another person dey talk dey tell dey tell am make e make e call why talk why you start CPR. Number four, check if im dey breathe. Bend your ear near de person mouth and nose. Look am chest, if you no hear breathe or see chest dey move na CPR you go start. Number five, start chest pressing compression. Put one hand for middle of de person chest, put your second hand on top of de first one, lock your elbow, use elbow body wey pass wey press de chest, use your body weight press de chest strong strong, press am deep about two inches down, press am release make chest come up come up and back, do am fast about hundred times to one hundred times one hundred and twenty times for one minute like beat for fast music. Number six, give mouth to mouth if you sabi. If you sabi and you no fear infection about any give mouth to mouth breathe. Hold the person nose, cover de person mouth wit your own, blow air enter till you see im chest rise. If you no sabi you no wan give mouth to mouth just continue dey press chest. Number seven, no stop until help come. Continue dey do am until ambulance pipu come or de person start to breathe or move by im self. Number eight, if na small pikin or baby, use two finger for baby chest, no use all hand press small small but still fast. Importance, no be sey you go fear make you no help. Even if you no perfect doing something better pass doing nothing, always try go learn CPR well for training but this guide fit help you emergency catch you.

To administer injection na something wey doctors or nurse fit sabi do well but e no mean sey you no fit learn how to do am, as long as you follow all de step make we take am step by step. First step, prepare everything thing well. Before you start make sure sey all de things wey you go need dey wit you. Dem go include syringe, needle, alcohol, swap and medicine wey you wan inject. Make sure sey everywhere clean well, you go need to wash your hands with soap and water. Use hand sanitizer, if you no get sanitizer you fit use your alcohol swap to clean your hand first. Second step, choose the right spot. You go need find de right place to give de injection. If na muscles injection intramuscular, you fit use de choose de upper part of de thigh or de shoulder, if na skin injection you fit choose the tummy or um tummy area or part of de upper arm. Make sure sey de skin clean, you go clean de area wit alcohol swap. The third step na prepare de injection. If de injection na from bottle you go need to put de right amount of medicine inside de syringe. If na prefilled syringe you go you you no go need to do much. Before you put de needle inside, you fit put air into de syringe first, den push de air out just to make sure sey there is no air in de syringe. Dats dis na important because air no suppose enter de body. Fourth step is giving de injection. Now you go take de syringe and put de needle to at a sharp angle about 90 degrees to de skin, gently push de needle inside de skin, make sure sey you go dey gently so you no go cause pain. Once de needle don enter you go slowly press the syringe to inject de medicine. After de medicine don enter, you go slowly pull de needle out and then use another clean alcohol swap to press de area you wan you inject. The fifth step is dispose de needle well. Once you finish you no you no go throw de needle and syringe for any place, you need to put am inside sharp container wey go safe for disposal. No try reuse de needle or syringe. After dat wash you hands well again. No forget if you no sure about how do to do injection, you fit always ask professions to guide you or to do am for you.

Obstetrics ultrasound na test wey dem dey use look how belle dey go inside woman body. Make I break down how dem dey take do am by step. First, wen woman waka enter hospital dem go first ask some question, dem wan know how many months belle don reach. If you don get wahala before for belle, if she don dey feel anything na all dis talk dey help doctors sabi wetin dem go find for scan. After dem dey after dem don yarn finish, dem go carry woman go small room wey dey quiet. Dem go tell am make she lie down for bed, sometimes dem go tell make she show her belle well well so dat dem fit reach de place dem wan scan. Na im dem go rub one small gel wey small for de woman belle. Dis gel dey help make de machine fit see clearly for inside belle. After gel, dem go use one small machine head wey be like microscope. E go dey rub am for de woman belle gently. As dem dey rub am, de machine go dey show picture for one screen. Na here doctor or de person wey dey do scan go dey look. Dem go check how pikin dey grow. If if if am heart dey beat well, how pikin dey inside belle and if water wey dey belle full reach. Dem fit also check placenta and measure how big pikin don big. Sometimes if dem wan see something clearly dem fit tell woman make she turn or change position small. If pikin dey hide or dey stubborn, dey fit test woman make she waka small and come back later. Wen dem don check everything, dem go clean de gel for belle and tell woman make she dress up. After dat, dem go explain wetin dem see. If everything dey okay, dem go talk am. If dem notice anything wey need extra checkup dem go arrange am. For Nigeria many times dem go also dem go also give woman small picture from de scan to carry go house. Some hospital fit even do small video if woman want am. Na so obstetrics ultrasound happen. E no dey pain and e safe for mama and pikin. E dey very important make woman dey do during belle to make sure sey pikin dey grow well and say everything set.

How vaccine dey work. Vaccine na something wey dey help our body sabi fight disease before disease even show face. E dey work like trainings wey soldiers dey work before war come. Wetin dem give person vaccine na small small version of de germ of something wey resemble am dem put for body. Sometimes na dead germs, sometimes na weak germs, sometimes na just small piece of de germ body dem use. Dis one no fit make person sick but e go ginger body immune system. Immune system na one, na de body policy. E dey protect us from diseases wey fit make us sick. Wen immune system see de vaccine germ e go think sey na real attack dey happen. You go begin work. You go produce soldiers wey be antibody wey sabi fight de germ well well. After immune system don produce antibody, e no be de, e no dey forget de enemy pace. E go store de information for memory. So if de real germ show face for future, body no go waste time. Immune system go remember go remember am sharp sharp, come attack am before de germ get chance make person sick. Vaccine dey important because dey help body ready before real wahala land. E better make fight wen wahala never reach dan to wait make person sick before begin begin struggle. If many pipu for one area collect vaccine, disease no go get chance spread. Dem dey call am head immunity. E be like sey everybody for form strong wall. Disease no fit jump pass. Some vaccine dey need only de one dose. Other dey need two or even three doses before dey hold strong well. Sometimes after many years, person fit need booster just dey remind body immune system. Small pikin dey get vaccine from wen dem born. Adult too dey need vaccine especially if new disease show or dem dey travel go place wey disease dey. Even though vaccine dey make some pipu feel small fever, swell or pimple Inject am na normal body reaction. E mean sey immune system dey work. Vaccine don save plenty pipu life for world. Sickness like polio, measles and smallpox wey been dey kill pipu before, vaccine don nearly wipe dem comot. Make we no fear vaccine, na protection dem be. Na very na better way to take pure health and future.

Vector control program na plan wey dem dey do to fight and stop small small animals like mosquito, rat, housefly and other wey dey carry disease waka go from one person to another. Dis kain program dey important because na dis animal dey spread sickness like malaria, fever, lassa fever and yellow fever wey dey kill plenty pipu. For vector control program, government and health pipu go first check which kain animal dey cause wahala for one area. Dem go study how dem dey behave, where dem dey stay, how dem dey take survive and spread disease. After dem gather correct information, dem go plan how to kill the animal or stop am from touching human being. One big way wey dem dey control mosquito na by spread chemical wey dem dey call “insecticide” for house and bush wey near house. Dem go also share mosquito net give pipu make dem sleep inside at night, because na night mosquito dey bite pass. Sometimes dem go clear gutter and cut grass wey fit hide mosquito or rats. Another method na to block all de small small hole for house wey rat fit enter. Dem go also put poison for place where rat dey waka pass but dem go do am carefully or e no go affect human being. For place where housefly dey disturb, dem dey encourage pipu make dem cover food well and throw away dirty for correct dustbin. Vector control program no be only government work, everybody for community get role to play. Pipu go clean their environment, pour away water wey don gather for container and make sure sey dem no allow dirty and bush form everywhere. Health worker go also dey teach pipu how to protect themselves and their family for these animals, from these animals. Sometimes dem dey do campaign and awareness program where dem dey go share flier, do talk for radio even waka go house to house to tell pipu wetin do. Dem fit even give free medicine or spray everybody house for free. If everybody join hand do vector control well, if everybody join hand do vector control well well many dangerous sickness go reduce and pipu go fit live better life without fear of disease wey animal dey carry. Na serious work wey need plenty cooperation from both government and ordinary pipu.

World Health Organization MERO na de branch of de World Health Organization wey dey take care of health matter for Middle East and African side. Dem don come across dem don come create one animated video to yarn pipu about Ebola sickness. De video na to teach pipu wetin Ebola be, how e dey spread, how person fit protect themself and others and wetin dem dey go do if person suspect sey e don get de sickness. For de video dem pirst explain sey Ebola na serious sickness wey dey kill pipu quick if dem no take action sharp sharp. De sickness dey spread from animal like bat and monkey to human being and from human to human through blood, sweat, vomit or anything wey comot from person body wey get Ebola. Dem also show sey if person touch person wey get Ebola or touch anything wey de sick person don touch like cloth or bed, de person fit catch de sickness. Na wen dem dey advice make pipu dey careful. No dey touch sick pipu anyhow and make dem dey wash hand well well wit soap and water every time. De animated video also talk sey if person begin get sign like high fever, serious headache or deep pain, weak body, vomiting or bleeding, make dem rush go hospital centre quick quick, go health centre quick. Make dem no try for house or dey down because Ebola no be sickness wey person fit cure for house. De video, de video come advice sey if person see one area get Ebola outbreak, make dem dey follow health worker instruction. Avoid big gathering. No dey shake hand or hug pipu and make dem dey use sanitizer or hand wash sey. If dem carry dead body or person wey die from Ebola, make try health worker handle am because even dead body fit spread de sickness. Den come use simple animation wey pipu fit understand easy wit clear voice wey dey explain wetin dey happen step by step. De idea na to make everybody sabi wetin to do protect themself and stop Ebola from de spread. For de end of de video, dey remind everybody sey if we join hand follow better hygiene, report sick pipu quick and obey health worker we fit defeat Ebola. Na community work, everybody get role to play to stop de sickness. Na wetin WHO wan make everybody Na wetin World Health Organization wan make everybody understand wit de animated video be dat. Make we wise, protect ourself and others.

For this life, everybody get wetin dem like chop. Some pipu dey prepare to chop only vegetable food wey no get animal inside. De dey call am vegetarian diet. The reason why some pipu dey like vegetarian diet na sey dem believe sey e dey healthy well well. De dey talk say when we dey chop beans, rice, vegetables, fruits and all the dis kind natural food, um your body go dey strong, you no go dey sick anyhow. Some pipu go even tell you say dem stop to chop meat because dem no one make animal dey suffer. Dem believe sey animal get life too and dem deserve to live. Another reason na because some people religion or culture talk say make dem no dey chop animal. Some church or mosque go talk say make dem dey make dem dey pure and for dem e for dem eye de dey chop meat no pure. Some pipu say the pure say meat e if carry disease come. Like say animal wey dem kill no well before dem chop am. So to avoid wahala, dem kukuma face the vegetables and fruits full time. On the other side, some pipu no fit do without meat. De dey prefer non-vegetarian diet. De dey chop meat, fish, chicken, turkey, goat meat and all dos things. The reason why dem dey prefer dis kind food na because meat dey sweet for mouth. E dey make food get better taste plus meat get plenty protein wey help body to strong oh wey help body to strong well. De dey believe sey if you get muscle, if you one dey healthy, if you healthy you need meat for your food. Another reason be sey for Nigeria especially for the village side, meat na big enjoyment. If you chop meat for food, e means sey im dey enjoy life. For for party, for Christmas, for Salah, if you no do get meat pipu fit vex. Some culture self don make meat chop become big thing for many pipu. Some pipu dey talk say no body fit survive well if you no dey chop small small meat join. De dey believe vegetable alone no dey give all dis nutrient wey dem need, wey body need. Some self talk say dem dey use fish and meat take balance diet ha well. At the end whether pesin choose vegetarian or non-vegetarian diet, na choice and belief matter. Na wetin pesin believe sey good for am, na im e go follow. The important thing be sey make you dey chop better food wey go make you healthier and strong.

Sustainability for wetin we chop daily daily dey very important because e dey affect our life, our environment and even the future generation wey never born. If pesin dey chop any anyhow without think how the food take come, how dem take grow am or how e take affect the land, water and air, e fit spoil everything, wey we dey enjoy now. When we dey choose food, we don dey grow with sense. Like food wey no use too much chemical or food wey no destroy the land. We dey help protect the earth. Some farmers dey grow food, wey dey good for environment. De dey use method we no go wash or spoil, comot or kill fish or for river. If we dey use food from from dis kind farmer or if we dey buy food from from dis kind farmer, we dey support better farming. We go make food dey available for long time. Another reason why sustainable food important be say, e dey help our health. um Food when they dem food wey dem grow naturally dey fresh pass. E no get plenty bad chemical inside. Dis kind food dey give better energy and e dey help body fight sickness. If they chop food wey dey sustainable, we dey protect ourselves from wahala. We pick corn from food wey dem pack with um pesticide and other dangerous chemical. Again, sustainability dey help local farmers and community. Instead make we dey always find imported food, If we buy food wey dey our area, we dey support pipu wey dey work hard to grow am. As e go also reduce carbon pollution, we dey come from trans transporting food from far place. Wetin dis one mean be say, the air go clean, the environment go dey better for everybody. Sustainability also mean sey, we no go, we no dey waste food. Many pipu dey waste food anyhow. Food wastage food waste dey cause big problem because e dey add to pollution and e dey waste all the energy, water and labour wey dem dey take grow the food. If pesin dey carefully with wetin e chop, e dey help reduce waste and make sure sey, everybody fit get enough food chop. Lastly, sustainability na sense wey suppose dey inside everybody mind. No be only government work, na everybody responsibility. From how we dey buy food, cook food, chop food and even how we dey throw away leftover. All join, if we all dey conscious about am, we will fit make the world better for us and our pikin dem. Na small small e dey start and if you think if you think of sustainability every time you want chop, you dey do better things for yourself, for others and for the earth.

To take care of your body well well, you need dey chop correct food. Drink enough water, do exercise, rest, and avoid bad habits wey spoil your body. First, make you dey chop better food wey get all the correct things wey body need. You gat balance your food. No be only rice and only meat you go dey chop. You need chop food wey get protein like beans, fish, egg, chop carbohydrates like yam, cassava, rice, plus plenty vegetables and fruits like ugu, ewedu, banana, mango. Make your food get small oil, no too plenty and make e dey clean. Water na life, you you need dey drink water every day. No be when you dey thirsty alone. Water go help your body flush detty comot, help your blood flow well, and make your skin fine. Try dey drink like seven to eight cup of water every day. No dey use sweet drink like minerals or beer take replace water. Exercise sef na big part. You no go dey do gym if you no get money. Ordinary waka fast fast for your street, dance, play ball, or ride bicycle fit help you. If you fit dey exercise at least three to four times for one week, your body go strong, your heart go dey pump well and you go dey just feel happy. Rest na another thing wey pipu dey forget. No be only work, work, work. Your body needs sleep well for night. Try dey sleep at least six to eight hours every night. When you dey sleep, your body dey repair itself, your brain dey rest and your blood dey flow better. Another thing be sey make you avoid things wey go spoil your body. No dey smoke, no dey drink too much alcohol. Dis thing fit damage your liver, your lungs, and even cause heart wahala. If you fit dey do check-up once once for hospital um, you go better. Sometimes problem fit the body, problem fit dey body and you no go know until e don serious. Earlier check-up fit help save us, fit help you catch wahala quick. Last, last try dey ha dey try dey happy. Wahala and too much think think fit spoil body too. Find time play, love, laugh, spend time with pipu wey you love. When your mind dey happy, body go dey healthy too. Naso better way to take care of body naso better way to take care of body be that.